ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro unccawu woykko ittima maanawu qassi goodiidi de'oosona.

Laa hagee ayba heeree yaatidi haggaa mala ha keettappe sintta baggaara de"iya kobiliya giyo shuchchan giigida ogiya pittidi quccidi giigissiyogaa aggidi hagee ogee ayba malatii qoshaasha kanchchee woykko miiriqa de"iyosa malates.

Sooddo gibirinnaa woykko kolloojjiya giyagaa woykko gibirinnaa go"aa immiyooga giya xale keettaa giyagaa hagaa mala injjetennasan ayssi kaqqidonaa eti keettayi sintta baggaara lo"enna ayssi hagaa malabaa oottiyona.

Yelaga naati hagaadan huuphiya ayssi oottii ayssi daddidinne wolaytta wogaa woykko bantta biitta wogaadan qachchidinne hemettokkonaa ayssi yeddidi hemettiyoona hagee iitenneeyye hagaa ayssi oottiyoonaa.

ha beettiyaa ogeekka kobiliyaa giyoo shuchchaa massidi shuchchappe massidi oyddu meezaanan woykko oyddu baggan qoottay de'iyoo shuchchaa massidi sa'aa piitichidi pittosaan hiixxidoogee tohuwaa xubee baynnan hemettanaw hattay deellenaadan maaddees.

Ha eqqidi oddiidi de'iya xaacce na'atettaappe doommidi ba luxetta koyro xekkkaa n"antto xekkaakka wurssidi luxetta kolloojjiyaa gelidi kolloojjiyan xaaccetettaabaa luxxidi deriyassi hagaazzaa immidi de'iyanne iitaappe deriya naagidi de'iya asa.

Ha meraykka qassi addil''e ciishsappenne zo'o malatiya merappe qassi xadera baggar de'iyaa maata meray diyoogappe xaafetiddi karetta woraqatta bollan giigidaaga.

Yettanchchaa Diidi Gaaga gidennee? Ayyo harasaappe qa huupheenne som"oyinne mulekka wolaytt asa malates. Maayoykka I maayidoogeekka keehi lo"es.

Magalashoy pappirkkatunninne hara hara buquratuppe giiggidi pappirkkatun kiyid yiidi giiggidi qassikka a kaqqiyobatun kaqqetidi puulaa puulayanawu woossaa keettaa woykko imata keettaa woykko bonchcho keettaa puulayanawu maaddees.

Haga biitta Haga biittappe ashsho! haga mala aaho katama loytti oyqqiyooga agidi asaynne ogenne keettaynne issippe de'ees. haga haassi haassi keexxiyaakko asaykka aakidi tanggenne ane!

Hagee woxxiyaa kattanaw hara hara keettakka loyttanassi dumma dummabassi maadiyaa buquray woykko distiya getettiyaageha'ikka biitta bolla di! abeeti abeeti! la hagee tumu aybba lo''i!

Donoy gadiyaa goyyidi goyidoogaa yafaridi yafaridoogaa bolli zeridi zeridoogaa bul'idi bul'idoogaa ushshidi ushshidooge gakkiyoo saatiyani bookkidi giyaa kessin maanassinne hara hara darobatussi maades.

Zaabbaa ayfiya geetettiyaga gidishin birataappe birataa qoxxidi taman qoxxidoogaa qoxxin irxxidaagaakka zaaridi tuutiya mittaa tuutiya gelissin biittaa bookkanawunne hara harabatussikka maaddes.

Uuuu! xoossoo ne asha! taani hagaa boyiyaanne donuwaa ayba siqiyaanaa! hagaa barbbariyaara miyaakko i ayba mal"anee? tana qa ayba lo"ii?

hagee kase nu mootaa ayssiya sameel poli ushschcha bagaara de'iyaage ha'ikka nu dalga mantiya ayssiya ato tilahuni kabadi eta utettay ayba lo'ii?

Mantta Bisrattika qassi dumm dumma koyro xekka timirtte keetta tamaaridi naa''antto xekka timirttiya tamaaridi yunbbersttiya gelidi hai propeesere gididi dumma dumma yunbberesttetun tamaarssidi beettees.

hay poora mati haggaa ubba asaa ha sinttaara utta naa"u asa kanchchee shiishshidi asaa namisane woridi haggan utissidi peeshshi aggoosonattenne. ayy ekkida wolqqe!

Garawiyaa aybbissi maaday giiko giddon ecceree keettaa erabashenna mala qassi keettaa erabashenna mala qassi so mehetettassikka nuun naa''ubawa Wolayttatuwaan go''anaw danddayyees giyooge.

laa hagaa mel"aagetanne tumma ayiyaa yelu! biittaa bookkidi bookkido biitta munaqqidi munaqqidoogaa qassi baaqqidi baqqidoogaa ayyoo qottaa immidi melissidi haggaadan bashiyaa mel'oosonatene ayyiyaa yelu!

ha keettayikka mittaa qanxxidi qanxxido mittaa melissidi melissido mittaakka shiishshidi shiishshido mittaa biittaa bookkidi biitan eessidi eessidoogaa bolli qorqqoruwaa a bollan woottidi maayizidi iraappe awaappe ashshana mala ottidi ottoogee asay de'ana mala maaddees.

Xoossoo niyo hoola! I hagee ayba bootee hagee ayba lo"iyabe hagan machchiya ekettiyaranne gelettiyara hagaa mala sohuwan uttidi qaalaa issoyi issuwawu immoosonattenne pa"akka!

tokkettidanne qassi di"oy qa yiyoo ogee beettiyoo aaho sohuwaa asaykka zannaqaassi woykko be"anaw yiida asay be'iddi diyooganne ikka qassi beettiyaa dozzatikka iraappe asaa ashshanaw maadiyoogaa qonccisiidi de"ees.

Bolla baggara de'iya maata mala jarkkiyaan de'ia kumidabay I aybba iit! awukka qassi jarkkaniyassika meray aybba iit! Karetta mera jarkkaniyaan wottiyooga agidi haga maata mala jarkkaniyaan iitiyaagan wottiyoona! ti!

Xoossoo hagee darkkon giigiya woykko murutiya woykko aybakko shaayanawunne ashuwarakka gattin keehin mal"ettiyagattennee hagee ayba mal"iyagaa gaadii I bawu meraykka awu ayba lo"ii?

Laa hagee wolayttan Liiqaa luxetta keettaabaa odiyabaa woykko qonccissiyagee I ayba lo''ii ubbakka qa giddon tamay eexxiyaba malatiyarakka ubba hara ubbaappekka dummatada A ayba lo''ay tuma.

La hagaa shaatiya medhdhiya hiillanchchati eti ayba tuma anjjetida ase? Hagaa mala lo'iya shaatiyaa urqqape medhdhidoga munaqqidi awaani wottidi kadan puulaatidi baribaariya ne haraba tkanawu maadees. Aayiya yelu tuma hage ayba lo'i?

Ubba ubba ubba ubba aybba aybba lo"enna oosuwaa haggamalabba oottiyonna? Hagaa daro waagga qanxiddi keexiddo keetta giddon woykko diriddo dirssa giddon daro shimppissiya mittatta kuwaawu maadiyaa mitattakka tokkiyogga agiddi haggaa mella soho wottiyonna, tuuyi!

Ha dozaykka wolayttan asay darobaa maadetiyooba gidishin qassikka bul''etidi i oottanasay darkkon bul''ettidi zeretidaaga harummin, harummi simmidooga kaali kaali xeelin haggadan giigiyaaba gidana danddayees.

Pa"akka! Wolayttawu tumukka wogayi de'ees. Hagee layttaa laamee gakkiyode attuma asaynne macca asay de'iyagee duriyooge wogaakka qassi yexxiyooge kaa'iyogee i ayba lo"iyabee?

Wolaytta wogaa daroobappe oosettees. Gattaappe mittaa qanxxidi essidi boollan zandiddaa tokkidi a bollan qassi gattaa wottidi a bollan hara puulayiyoobatakka puulayidi asay de'anawu maaddees.

Ha sinttan wottiyo oydee mitaappe masettidi qassikka qaraarettidi qassikka dumma dumma meray de'iyo gukkiyabatu woykko qalamiya giyobatun tiyetidi qassikka dumma dummabaan quccetidi giiggi simmidi hagaadan sinttan wottiyo oydee kiyees.

Haattaa hagaa uyiyo hayilanddiya woykko uyiyo haatta ashshagetti woykko dadetti uttida haattaa awan ayssi wottiyoonaa hagaadaan hagee uyanawu digin injjetennaaga erenneeyye hagaa godayi hagaa aysdi awan wottidee.

xoossoo ne asha! hagan de'iya oydu yelagattikka ayba lo'iyona. etikka banttawu, qassi eti maayidogaa wolaytabaa odiya dunguzzaykka , yesaykka ayba lo'ii?

Shidhdhaykka uuttaa gobbaa qanxxidi qanxxido gobbaa melissidi melissidoogaa qassi shiishshidi daruwa woykko coraa shiishshidi qachchidi akka mintti mintti zaari zaaridi issippe gattidi waaxidi ootto bare hagaadan shidhdha kiyanawu danddayes.

Ha yelaga naati maayidi naayoyi bootta muqaqe puuttuwappenne bootta muqaqe hara hara dumma dumma kire malatiyabati shiiqidi issisan sikettidi dumma dumma ayyo qottaassi qottaassi dungguzzayi koshshiyosan dungguzzayi gelidi huuphiyan qachchana koshshiyosan ubbabayi giigidi hagaadan lo"es.

Hagaa kuwaaziya wolaytta ispporttiya yaagiyagaa loyttidi karetta biiriyan xaafiyoogaa aggidi hagaa oonee hagaadan oottayi? Ayissi hagaa hagaa zo'o merayi mreayi diyo biiriyan xaafidonaa. Ayiba eeyya aseeshsha.

Ha ha yelagiya ba huuphiyan wottido kophpheka karettane qassi dumma dumma karetta meeray deiyo gukkiyappene qassi maayo malaape dumma dumma paabirkkan murutetidi gigiyaba.

Xoosso asha qassi! Hageeti ubba yelaga naati ayba elettiyona? Ubba qa pooccaamees, attumaagee ushshachcha baggaara diyagee dungguzza maayidi dumma dumma wolaytta wogaa bessiyaba mayiishin, na'iyakka ayba elettay? Ayba ayiyona hageeti?

ha beettiyaa ushshaa qommotikka mangguwaappe appiliyaappe qassikka hara hara dumma dumma doozzatuppe doozzatu ayfiyaappe giigidaageta mucurinne giigisidoogeta pabirkkaani geelissidi hegaape keesidi giyaan bayzzin uushawu maaddoosona.

hagee ayba iitiyaa caamee! tiichi! hagaa keera. hagee coo lo'iyaaba malatesppe'atin meri boottappe atin hagee ay lo'ii! xeelanawunne giigenna hagee be'iyoodenne sheneyees ubbaka.

Beettiya naa'u caamay wolaytta dungguzappe wolaytta wogaa meratuppe woykko dungguzappe oosetidage qassi laytta laamiyasi wolaytta wogaa gallasa bonchchanasi h.h.malabasika maadiyaba gidiyooga beses.

Ezggo xoosso ne wolqqawu! Haagge cimma aaway ha saattiyan cimmattetan haggan xoossa qaalla ba kushshiyaani oyqqiddi sabakid woykko odiddi dees haratussi qoncissidi de'ees. La hagge aybba gitta ase!

Giigida huuphekka koyruwan huuphe keettan giigissiyo puulayiyoosan meccettidi , qassikka hega tokkisidooga qassikk zo'o meraa mayssin puulaw maaddees.

hage qayisiriyaa gidishin, qayisireekka ayfe tooketidi tooketidaaga bul''in bul''idooge gakin bookidoge suutta pacatettassinne kattin qumatettaassi maaddees.

Hayii, ayibba iiti tanna hagga haaga ayssi hagaa malla ushshaa mangguwa giyoo ushsha aybbawu haggan wottidonna? ayo tanna meraykka ayibba iitti? Hagga odoppanne haakko hage.

ha ogiyaa bollan de'iiyaa kaame kare biittappe yiya dumma dumma birattati yiidi Itoophiyaa gelidi Itoophiyaanasay ba tohuwa issoy issuwaara gattidi waaxxetin oyddu tohuwakka ayyo giigissin hemettappe asay shemppanaw maaddees.

Haakka xalahee! hagee azalla heeraa hagaa be"eetii? ane hagaan miittaa ollaa bookkidi tokkiinoo di"oy efeenna mala carkkoykka lo"oy carkkana carkkana mala hagaa mela dembban toknenan wottiyoona.

La hagee aybee hagee kaciyan aybakko kaciyaara do7a malatees qassi som7uwa xeelliyoode aybakko so mehe malates. Hagee aybe hagee ba palaa bawu ekko tuy haakka.

XOOSSOO tana ekka tana hagee oyddu tohuwara de"iya kaamee ayba yashshii i domm"ikko naa"antto de"iyo de"iyoyi baattenne wori agges hegaa gishshawu tana ayba yashshii. Wuyi XOOSSO tana ne ashsha hagaappe.

Xoossoo neeni ashsha. hagee biittay bonidaagan iraykka baynaagappe denddidaagan santtaa woysabaa woysabaa qachchiyoonaa hagaa. hagee kase wode keehi daro shin iray baynnaagappe dendidaagan al"idi i hagee ayba al"ii? haakka hagaa malabay.

Ha yetanchchati wolaytta wogaabaa woykko gifaataa woykko wolaytta woga laamee gakkiyo wode issippe shiiqidi issisan dursaaba, muusaaba, ushshaaba qonccissanawu duriiddinne yexiidi banta gizziya aatoosona.

Xoosso ta wano! Hagee aybba yashi! Hagaawu meeray ayba yashi! Ha hagee ayba yashiya yashiya doe woykko medose? Awu meeraykka ayba itti! ayiba qassi yashshii! xoossoo ne ashsha!

Tuy! i hagee ayba iitii? hagee ba palaa bawu eekko. aayoo meraykka karetta karetta meray diyoobaykka ayba yaashii? wuuyii haakka hagee ayba yashshii? ara hagaa ta be'ikke!

ha shuchchaykka asai medhidoba woykko asi medhidoogaa gidenaaga gidishin, xoosi medho mereta gidida dola mereta qassi xoossi ba wodiya medhido mereta.

La hagee bootta muqaqe woraqataa bolli xaafettida maata malatiya meray i ayba lo"ii. A bollankka xaafettida ha wolaytta limaate maabaraa dichchaa amuwa yaagiyageekka i ayba lo"ii.

ha sohuwankka daro komppiteriya go'etiyaa asati de'ishin kompiterekka qassi kare biittappe giigidi nu nu naqashsha asappe demmidi demmido naqashsha haraw aatana mala giigidi yiida naqashsha aattiyo buqura.

xoossoo tana hagee tana ayba lo"ii tuma! haggaa tankka shamma efadda woy qooriyaan woy kuushiyaan issuwaappe issisaan wootiyaako tana ayba lo"anee? pa"a! i bawu meeraykka ayba lo"ii! xoossoo hagaa ta iitta dosaysi tumma.

ha beettiyaa kaamiyaa ogee woykko asppaltte geetettiyaa ogee ay keenee hagee! hagawu aahotettay la hagaa mel"idaagee ooneeshsha. ayyiyaa yelu tumma. hagee deriyaawuka maaddiyaa asa.

Tuy hagee nu asayi ayba asee yaatidi kattaa woykko aybakko shammidi efiyo zambbilliya giddon mittaa bonccuwa woykko giraabiiliyakko hara mittaa bonccuwa zambbilliyan yeggidi soo ekkidi bii hagaa malabaappe ashsha.

Asay ushsha keettanine qassi uyyanasine zannaxanawu woykko zannaqanawu woykko allaxanasi ushsha gigisidi oyddiya gigisidi uttiyoba gigisidi wottiyoba gigisidi uttida ushsha keettaa

Haggekka dumma dumma boottanne karetta qassikka zo'o meran tiyetidaaga gidishin asay yiyoode qassi laytta laamiyaassi keettaa puulayanaw woykko oyddiyaa puulayanaw maaddees.

Buddenaa tigiyoo baashshiyaa gidishin hageekka dumma dumma eranchatu kushshiyaan birataa birataara gaattidi appekka xomppiyaa boollan geellisidi buddeenaa cuuqay boochchenaadan tiiganawu maaddees.

haayii! hagaa tohuwaa kuwaasiyaa xoonosona giidi ehidoonaa. hagaa gastta naata walakkiyoogaa aggidi yelaga naatu kanchchiyaa coo dafurii dafuridi mela baanaw coo yiidosonatenne aybba keehisha?

Ha yelaga naati puulaw woykko gastta asaykka puulaw go''ettiya miishshati dumma dumma meray de'iyo woykko buquratun giigidanne wurssetankka qassi yelaga naatinne cimma asayba puulaw kushiyaa tiyaanaw som''uwaa tiyaanaw dumma dumma puulaw maadiyaageeta gidoosona.

tuy! hagee asay ha"ikka beleccaa giidi ba qooriyaan wottiyoogaa agibbeneye? hagee beeni awudekko attidagaa asay beeni wottiyoogaa ha'ikka asay wottii laa hagee ayba itii yaatidi?

Abeeti xoosso ashsha! Hanna oonee? ya baggaaranne ha baggaara bullukkuwa mayidaageetuppe gidduwan diyari maayoy ubba ayiba lo'i! Ubbakka qa dugettaara zo'o mera tiyettida yessayikka mayuwagee i ayiba lo'i!

Ha bollan kaqetti uttida eqotaa erissiyaabay qorqoruwaappe woyikko laameeraappe qaraaretti giigidinne giigidaagaa bollan qassi dumma dumma meray de'iyoobati xaafettidi he eqotay i aybaagaa gidiyoogaakkone qonccisanaw maaddiyaaba.

Hakko haga mala palabay! Keettaa haga di'oy hagadan ootidi asakka hoggidinne woriddi qassi harabakka tokkidi meenaadan biittara ubbakka mooristtenne. Haako haga malalbay, haayii!

Hageekka irxxissenna woykko mishissidobata shayyiya, maattaa, gidin hara mishissidobata irxxennaadaninne hara iitabay gelennaadan maaddiya paabirkka dumma paabirkkan oosettidi yiyabata gidishin haattay woykko maattay irxxennaadaaninne asay de'iyadan maadettanawu maaddees.

Tuyi! miizziya ayba boozabaa hanay hagaa haattaa duge sa'an diyaga keriyan woy wottin uyukku shin hagaadan bolla oroottuwa bolla baada uyay hanna ba palaa bawu ekku!

Naa''u macca asati uttidinne qassi pooccamide maxaaafa doyyidi issi issi bantta ufayssiyaaba demidi miiccidenne nababbogapenne luxogaappe issoy issuwara hassayide de'iyooga besside des.

Ane hage ha'i quma keetta getetti! Ha sinttaara beettiya wogga qorqqoro keettay, karen miriqqay dees, mittay a achchan dees, hagaa achchan miyyoode asaa hargge oyqqeneyye! Aybba azalla ase haga goday!

Ha macca asay maayido dungguzay wolaytta wogaa maayuwaa gidishin woykko dungguza gidishin zo; oone karetta qassika bica woykko adil'ee ciishsha mala merappe daddetine qassi yesay yesay yegettidi maayanasi maadosona.

Dumma dumma meray de'iyoobatuppe gukkiyaabatuppe oossettidanne qassi macca asatti bantta puulaa naaganassi merettidanne qassi ettikka banttana maaddess giidi go"ettidi maccageeti maaddetiyoo woykko go"ettiyoo muruttaa.

Ha keexettiya keettayi biittayi bookettin bookettida biittayi shuchchayi gelin shuchchaara simminttuwara ashawaara issippe gelidaagaa bollan qassi bulukkeete giyo murutaakka a bollan doorin wurssettan daanawu maaddes.

Tamaare naatikka naatettaappe doommidi aayyiya aawayi yelin yelettidi diccidi tamaaretettaa woykko luxettaa keettawu gakkidi luxetta keettaa gelidi luxidi simmidi qassi wurssettan paaciyan uttidi paaciya oottiiddi de"oosona. Paaceekka eti simmiya ogiya baanawu maaddes.

ha xaacetti biittan iitabay meretenna mala issoy issuwa kafidi qassi gasa bagaara de; iya asaakka iitappe naaaganawu, nu biitaa asaassi naaganchataa

Ha naa"u maccaageetinne bantta naatuura azinaynne maccaasiya diyageeta gidishin eti uttido sohoykka qassi dumma dumma zannaqanchchati yiidi zannaqiyonne guyye baggaara mittaa tokkidoogee diccidaage kuwatettawu maaddiya irxxa sohuwan de"oosona.

hageekka bissuwaa getettiyaagaa giidishin birattaa hillatun sho"issidinne maassidi woykko pooxisidoogaa qassi tuuttiyaa mittaa tuttiyaa massisidoogaa a bollan geeliisin dumma dummabata mittaa qanxxanawu kattaakka qanxxanaw go"ees.

xoossoo aybba lo"ii? daabboy hagaadan dumma dummaba giigidabara issippe gattin namissawu gididee ih imatay yikko ubba xeelanawukka i puulatidi aybba lo"ii pa!

Cora qommo cammati gediyan attiyo cammatane qassi cammatikka galbbappe maayuwape hara harabapeka oosetidageta gidiyogane zo'o qamise maayuwa maaya uttida maccaasiya giyan bayzzayda deiyoge beeses.

Xoossoo la hagee adill"e ciishsha malanne zo"o meran bitanee maayi uttido afalayi i ayba lo"ii? Banddira malatiyagee Abeeti! Abeeti!

Ha kaamee hemettiyo isppaltte ogee koyro makiinan woykko kaamiyan goyettidi goyettidaagaa bolli biittay qolettidi biittay qolettidoogaa bolli qassi xexeriya giyo shuchchaa lee"e suuppa shuchchati qolettidi a bollikka hara harabayi gujetti simmin hagaadan wurssetta ayfee yes.

Nu abbaa zeeroy domossappe hanno gakkanashshin xoossay maadin saruwaani polettanawu shiiqi eqqisttenne, xoossasi bonchchoy gido, aybba ufayssi aybba xoossay nuna madidde tumma aybba ufaysiyabbe hagge.

taytti saro xayoo hagee hagaadan daro zanaqanchchati yiidi zannaqqiyo sohuwa woykko gonggoluwa dirsaa diriddi dumma dumma lo'iyaban puulayi wottiyogaa aggidi laa hagaadan kalo wottiyoona laa hageeti

Wolaytti awudenne Wolaytta keettaa keexxuwan asa eran zoridi zaariyoogan abeeti! Aybba lo"i ubbay issisa shiiqidi hagaadan eqqiyo eqqota. Harakka ufayssesttenne.

Ha giyan bayzettidi de'iyagee qayisiriya gidishin qayisiree bul"ettidinne tokettidi qassikka harummettidi gakkidaagaa qanxxin giyan bayzziin qassi suuttawunne hara harabawukka qassi qumatettaassikka maanawu maaddiya quma qommo.

Keettan keexxanaassi keettan keexxiyosaa baasi simmidi hegaadankka mittaa qanxxidi sanqqaa sanqqidi heeraakka qassi dirssa gidduwakka giigissi simmidi hagadan keettayi keexettidinne maataykkaba gidduwan mokkanawu maaddes.

Hana yetanchchiyo Abari Gaaga Abarasho gidekkee? xoossoo a maayido maayoy wolaytta wogaa qonccissiya dunguzzay diyaagee aybba lo'ii? iyookka meray aybba lo'ii?

Ha cora asaykka qassi aybakko woykko yaa'ay woykko laytta laamee woykko dumma dummabay de'iyode hagaadan issoy issuwaara haasayettidi ha sohuwan gayttana geettettidi issippe yaa'aa sohuwan woykko bonchchuwa bonchchiyobaa sohuwan de'iyageeta.

Cora asaykka qassi mittanne woykko puutiya iray biitta di'oy efena mala maaddiyaagassi tokkanassi olla bookidenne bookkido olla qassi likk-likkidi sinttanassi tokkanaw giigissidi de'iyaa...

Ha kaassanchchaykka wolaytta dichcha citaa kaaassanchcha gidishin naatetappe doommidi kuwassiyaara diyaa eraa luxiddi qassikka kuwassiyaa boota woykko kaa'iyoossa gelidi kaa'idi maayyuwakka hegaa dichchaaga maayyiis.

Yettanchchayi Diidi Gaaga gidishin diidikka bica maayuwa issi mala sihisso maayuwa maayidi yettanchchaa wokayttan diccidi wokayttan luxidi wokayttan wolayttatto doonaa yexxiiddi de"iya wolaytta doonaa yettanchchaa diidi gaaga geetettes.

Ha sohuwan beettiya issi aayyiya saleedaa bolli karetta saleedaa woykko saleedaa geetettiyagaa bolli ba banaara diya asaa tamaarissayddanne tamaaridikka asay laamettana mala dumma dumma eraa immaydda bootta chookkiya saleedaa bolli xaafaydda beettawusu.

Ha luxanchchatikka kifiliyan luxanadanne qassi eta astamariyaakka eta tamarissaydda diyooga gidishin etikka tamaridi xoqqa daraja gakanassi a tamassiyooge eti era demmanadan eta maaddiyaaga gidees.

Laa hagaa beetiya addussa ogiya woykko kaamee hemettiyo asppalttiya giyo ogiya hagaadan oli agidi ceegettidi loytti oyqqiyogaa agidi asay hemettinkka maadiyagaa shenettidi hagaadan oli agoosonatenne.

Ha giyan beettiya maataykka qassi irayi bukkin maata kiyidi asayi naagi mehee meennaadan wogaa gidanaashin naagi naagettidoogee buucettidi buucettidaagaa awan wottin awan melidi melidaagee zaaridi qassi mehee maanawukka keettaa daddayanawukka maaddes.

Ha haasayiya haasayanchaykka ayba eesoti haasayi! Sinttaa tukkidi doonaakka hangidi. Hegaa keenaa A hagaadan wocamissi haasayisiyabi aybee? Hagee ayba hagaa keenaa bogettidi woykko yiilloti haasayii?

Pa! dorssa ashshoy tana aybba lo''essi giideti. hage dorssay xeelliyoodekka tana aybba lo''es gideti! naa''u maccassaranne attuma achchan eqqidaage tumalessa yaagiyo dorssa, miyaakko aybba mal''andeshsha. tana aybba lo''i!

Issippe ha asay yaa'a shiiqida asa gidishin asay yaa'a shiiqanassi issoy issuwayyo wutettidi haassayiyo qopata giigissetidi hegaa bolla bootta bootta maayyuwa giyappe shammidi maayyidi maayyido maayyuwaara qassi odettin hagadan yaa'an uttana danddayees.

xoosoo ne galatti, hagee awude be'ennan aggido misiray, tana aybba ufayssi hagaa awudekko wode dogidoogaa, hachi be'aystenee laaqa ayba lo'ii awu meraykka ayba lo'ii?

Xoosso ne gobay hano! Laa hage xoossaa keettay woosa keettay ayba lo"i! An diya yexxiidi woykko goynniiddi de'iya asaykka ayba lo"i! Ubbaykka woppu giidi goynnes.

wolaytta qaxanaa qaaliwoote woossa keetta giya xuufee xaafetido bootta muqaqe garssara beetiyagee. i aybba lo'ii? awu meraynne aybba poo'iinne ayba puulay diyoobee?

Haga giddon beettiya magalashshoykka kare biittappe dumma dumma puuttuwappene harappe giigidi kare biittappe pabirkkappe kiyidi yiidanne issi issibay puulassinne qassi harabay asi garssara de'iyaaba demmena mala gorddanaw maaddiyaa magalashsho getettees.

xoosoo ne ashsha hagee aybba lo'ii? soy dumma dumma qommo meran tiyettida upuupaynne hara harabatikka lo'iyaba kanchee dees, hagan gelettidinne ekkettiyakko aybba lo'anee abeeti abeet!

Puulayiya puula miishshati dumma dumma paapirkkatun gelidi giigidi dumma dumma qalameti woykko dumma meray diyo gukkiybati issippe shiiqidi munaqettidaageeti giigidi macca asati bantta som''uwa, bantta kushiya, bantta tohuwa tiyanaassi puulawu maaddoosona.

Ha michchiya kushiya oyqqa wottido banddira malatiyagee zo'o qalamiya bolla baggaara maayuwa bollan tiyidi qassikka adil"e ciishsha milatiya qalamiyakka gujji tiyidi wurssettan karetta meraa gujji tiyin biittatettaabaa bessanawu maad.

Cora issippe asay shiiqiyogee issippe issisaa shiiqanassi gallassay odettin ubbay issippe shiiqana mala xurumbbay xurumbbettin woykko erissiyo bootatun erissin ubbay isdippe shiiqidi gifaataa woykko harabatakka bonchchanawu issippe qoomettidi bonchchanawu laamiya wode shiiqees.

Laa hagawu diya yessay, meray, I oosettiddobay qassi bolla baggaara woddoro malatiyaban gigidabay ubbabaykka I aybba lo'i hagaa laa asi oottideeye?

Wolayitta dunggizzay karetta kiriyappenne adil'e ciishshaa malatiya kiriyappenne qassikka zo'o kiriyappe oosettidaagee mayanawunne I ayiba lo'ii! asaarakka ayiba giigidi! Hay hagee do ha'ikka.

Hagaa bolla baggaara amaarattuwa xaafettidaagaa woni wolayttattuwan xaafiinawu ubba nu asayi amaarattoppe haraa tamaaroppo naati woykko luxoppo gii? Ayssi wolayttattuwan xaafiyogaa aggidonaa ?

Ha naa"u asati uttidi uyidi de'iyo woyklo abkaduwappe woyklo mangguwappe woykko dumma dummappe gum"ettidi kiyidaba oosetiyaage dumma abkaduwappe woykko mangguwappe pappayiyappe gum"ettidi asay uyanaw irxxi giidi maaddi oosettees.

Hayi be ishaa tana haggaa hagaa kiyenna biittaa hagaadan asayi bookkidi ha Hagan bull'iiddi diyageeti woykko xoqolliiddi diyageeti hayqqoosonattennee. Hayi hageetussi oonee qumaa giigissanayi oonee kattanayi poora mati.

Xoosso! Ne ashsha ta Godawu hagee boottaa naxalay woykko mabaluqqiya aaway cima aaway maattidooge aybba lo"i. La haga mala hara maayoykka biittan daaneeshsha, abeeti!

Hagan de'iya asayikka qassi ba miizzaa miizzaa ekkidi booran walaha booran gattiyo ogetu gattanaassi woyikko akkamissanaassi miizzaa akkamanchchati de'iyosaa ekkidi ba miizzaa miizzaa ekkidi yiidaagee besses.

Timaatimee, pilay, phuuphuleekka qassi santtati ubbaykka gaden ollaa bookkidi gaden zeridobatanne tokkidobata harummidobata qassikka gakkin qaxxidi kattidobata gidishin qumatettawu maaddoosona.

Ha dooretti uttida dumma dummaban giigidaagee barbaree dumma dumma tokettidi tokettidaagee melidi melidaagee gaacettidi gaacettidaagee awan uttidi woyikko hara hara ogiyan mashshagettidi woyikko harabay bochchennaadan giigidi kattan qolin maanawu maaddees.

Beettiya shaafaa woykko wogga shaafaa gidishin shaafaykka shuchchaa ollaa bawu bookkiyddi kessidi ziqqi oottidi kessido duge ollaakko goggiyanne asaakka meheekka uyaanaayyo woykko asaassikka haattaa duuqqanaassi maaddees.